Baŋgolu arɛɛ la ka noba be a baŋgolu pare boŋgolu pɛɛteɛ pelaa kyɛ ka noba su kpare ziiri ane kpare sɔglɔ a are o pare.

Noba bata la are kõͻ poͻ. Kaŋa taa la orͻba pelaa, kaŋa taa la bogoti pelaa, kaŋa su la kpare sͻgelaa kaŋa taa la orͻba sͻgelaa.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

Die la ka ba sɛɛte a hɔɔl ka table biŋ a sensogleŋ soga kyɛ ka a dakogro meŋ biŋ a gɔlle o zaa a die veɛlɛ la paa.

Pɔgeba ane biiri bee weɛŋ ba pɛglɛɛ kue a koɔra ba mine taaɛ kubɛrɛ ka ba mine meŋ taa kubilii.

Dɔbɔ mine la are ka kaŋa voɔ soɔ a kyɛ su kparoo tampeloŋ a kyɛ vɔgle zupili ka kaŋa meŋ ba su bonzaa ka o faaroo bare.

Pɔge zeŋ la dieŋ ka teevi a be o nimitoore kyɛ ka kuree neŋsaala a are o nimitoore meŋ a dɔɔ ba yɛre bonzaa.

Polise pɔg ane nobɔ gyamaa aree la a pɔɔ ba mine subla kparezeere kyɛ hɔɔle duku zeere kyɛ ka lɔɛ meŋ are a sore poɔ.

Lɔɛ la zoro sore zu kyɛ kaa mine sããŋ sããŋ are kyɛ ka lɔ kpoŋ kaŋe a loodi bomma ka tapolii sɔglaa a pɔge o saazu.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

Zannoo yɛlɛ karema ane o karembiiri be la karendieŋ o wullo a biiri a biiri tuŋ la sɔɔsire a biiri tuŋ la ba gbɛɛ ane ba gbɛɛ sɔɔsire.

Dɔɔ la zeŋ a de o nu kaŋa a ti teŋa kyɛ de a gbɛɛ meŋ a who a dɔgele dapɛɛ o naŋ zeŋ zu a kyɛ kaara o nimitɔɔre

Neŋbatoɔne mine meŋ gbɛɛ naŋ ngma ka ba mine meŋ nuure a ngma ba laŋ la taa a de ba nuure nyoge taa a dule ko naangmen ba su la kaayaa naŋ yitaa ka ba saakire meŋ yitaa.

Nobɔ yaga are gɔlle la kampile ba naŋ ngmaa a puli pilli moɔ kyɛɛ pɔɔ arɛɛ ba nimitooreŋ a su kparezeɛ kyɛ yele yɛlɛ a korɔ ba.

Dɔɔ ka guu a de o nuu tu booti poɔ a dɔɔ su na kpare wogi a kyɛ hɔɔle zupipelaa ka a pɔge meŋ hɔɔle dukiri.

Dɔbɔ banaare la bata zeŋ la teŋɛ bata vɔgle la zupili peɛle kyɛ ka bonyenaa vɔgle zupili sɔglɔ ba pɛgle la wɔɔya.

Poliserre la a are lang taa ba mine yɛre la malfarre ka ba mine meŋ a vɔgle a hɛlmɛn kyɛ ka ba mine meŋ a su kaayaa.

Pɔge koɔrɔ la boŋgyamaa a pɔge gbɔgle la zupile o su la kaaya doɔr

Dɔɔ kyɔgerɔ la Baala naŋ zeŋ dakoo zu a nɛɛse dɔɔ vɔgele la zupile kpoŋ a nɛɛse dɔɔ are la saazu

Pɔɔbɔ ane dɔbɔ la are kaa pɔɔbɔ a su bomma na e ngmaara kyɛ eŋ eŋ lɛɛre ba gbɛɛŋ ane ba nuure eŋɛ ane a ba zurre poɔŋ kyɛ kaa dɔɔ kaŋ .

mesa deme la a be ba mesa poɔ, kyɛ a noba. naŋ be a Mesa ba mine su la kpare doɔre, ba mine meŋ su la kpare pɛɛle, kaa meŋɛ meŋ su kpare pelaa

Bipɔlo mine meŋ zeŋ be la baa noɔre a pɛgrɛ boma a kyɛ maala a baa noɔrŋ ka o na veɛlɛ kaŋa pɛgrɛɛ orɔba naŋ e doɔ ka kaŋa meŋ na e kpileŋ

Bondi-parɛɛ parɛɛ la eŋ laapelaa poɔ. Gyɛlee bebe, gyɛnlee bebe, taalea bebe, mui ne bɛŋ bebe, bɔɔdeɛ ba naŋ kyẽẽ bebe.

Nobɔ gyamaa la are ba mine su la bonpeɛle ka ba mine meŋ a hɔɔle zupile naŋ e dɔre ka ba mine meŋ a de ba zure laŋtaa.

Dɔba nyɔge la zuma ba nyɔge la zumbilee ane zuŋkpoŋ o zɛge la a zaa kaa do saa kyɛ o nyerɛɛ o nyemɛ.

Lɔre la are ka dɔɔ kaŋa do zeŋ a lɔre zu a dɔɔ eŋ la wɔɔkyi kyɛ a lɔre meŋ eɛ buluu kyɛ ka pɔge meŋ a nyoŋ o bie nu.

Naasalba la a are pɔgebɔ ane dɔbɔ, a kyɛ hɔgele zupil-peɛl kyɛ su kparewogri naŋ waa dɔr lɛ kyɛ ka yisɔgelaa a are ba puoriŋ.

Bidɔɔ la a gaŋ vɔgle poɔ kyɛ kaara lɔɛ ba naŋ maŋ maali tɔgle a kyɛ nyare o nyɛme o taa la zukɔɔglo sɔglo.

Naasapeɛɛle la are kaŋa peɛɛlɛ la eelee ka kaŋa meŋ zege o nu a dɔɔle o gbieŋ kaŋa meŋ vɔgle zupile ko e doɔre.

Sogyɛre banuu la bayi arɛɛ la ba zaa vɔgle la zupile a kaŋa gaŋ la teŋɛ kyɛ ka ba bayi a vuune a kaara onɔŋ naŋ gaŋ a teŋɛ.

Faamilii la lantaa zeŋ taabol zu a dire ba seɛmaa a seɛmaa laare eɛ pelaa

Neŋgyamaa be la a sepɔn sediou poɔŋ ba kaara la a bɔl ŋmeɛŋ yɛlɛ a bɔl kpɛerɛ kaŋ su la kpare doɔ kyɛ seɛ kuri sɔgelaa

Nenyaga laŋɛɛ taa ba mine zege ba nuuri a kyɛ pɔge ba nyɔbogo ka kaŋa eŋ nimikyaani ka kaŋa meŋ su kparre sɔglaa.

Naasabiire ane nesaalsɔglɔ biire la laŋtaa ba zaa e la nobɔ pie a naasaalaa bie kaŋa kyiile o takpal a kyɛ a pɔge o noɔre.

Pɔgeba mine meŋ la a are zie kaŋa ka loɔre meŋ pake a e pelaa kyɛ ka ba su kparo naŋ e ziiri kyɛ taa baare meŋ naŋ e bayaga a baa kaŋa haa la o noɔre.

Dɔɔta yiri la ka pɔgɔ a are kyɛ ka a nɛɛserre ngmaara a ba fooldarre ana ko ba nɛɛse dɔɔ kaŋ are su la kparepilaa kyoo o ba yɛre bonzaa.

Dɔba ane pɔgeba meŋ la laŋe taa, a Dɔba ane a pɔgeba de la boma mine eŋe. ba kɔkɔreŋ poɔ, kyɛ kaa kɔkɔɛ ne a nuuri boma nyigire. kyɛ ka ba haa ba noɔree

Naasapeɛɛle ane ba biire la a zeŋ gɔlle tabol ka bondirii a pare pare o zu kyɛ ka ba kaara taa a laara.

Yiri la are ka ba pili kampoli kyɛ ka moɔ meŋ tigli a yiri eŋa bibile are kɔge la a yiri ka sakiri meŋ biŋ yiri pɔgesaraa tuo la baagi k'o e peege o seɛ o boŋa k'o e gelaase.

Yiri la are ka lɔɔre are ka dɔɔ aneŋ o pɔɔ ne o bie de ba baa a wa are a lɔɔre pare a dɔɔ vɔgle la zupile.

Dɔbɔ la zeŋ pelaasekyeɛyɛ zu ba mine eŋ la nimikyaani ka ba mine meŋ su kaaya zeere kyɛ ka ba zeŋ a kaara a so a soe.

Sobituroba mine la a lantaa yiri hoole poɔ baagere difara difara be laa ba zie ba mine taa bonsɔglɔ ka ba mine taa bonziiri.

Lɔɛ pakiɛɛ yaga kyɛ ka nobɔ toore bomma eŋ ba nuure poɔ a zeŋzenɛ gɛrɛ ka eŋ lɔɔreŋ ba eŋ la bonzeere ba nuureŋ.

Naasaalba bata la a are, ba sɛlɛ la folaware. Ka dɔɔ bonyenaa a be a ba poɔ. Kyɛ ka tuu naŋ e lige a be a ba puoriŋ.

Dɔɔ zeŋɛɛ la ka nɛɛse dɔɔ a de pimpiri a kyɔgrɔ ne o a dɔɔ pɔge la o noɔre a ne nɔpɔgeraa kyɛ a nɛɛse dɔɔ su la a nɛɛse dɔɔ su la kparoo k'o e sɔglɔ.

Dɔɔ are la a zore baagi kyɛ su bon ziire. A kyɛ pɛgle kparo duor. Kyɛ ka daa kerɛte meŋ biŋ

John Mahama are la kaa o poturibo a eŋ poɔ ba mine eŋ la nɔɔre bonpɔgraa kyɛ ka John mahama a su kparepelaa.

Dɔɔ zeŋɛɛ la a leɛ puori tɔgle noba naŋ vara leɛrɛ a ka kaŋa vare leɛre la popelaa kyɛ ka a kaŋa meŋ a are kaara o tɔsoba.

Noba la a are pɔge are su kpar zeɛ a teɛ o gɔɔ nu ka o do saa kyɛ ka dɔɔ are o puori a su kparoo buluu

Modonne iri iri yɛre la a weɛŋ be kyɛ ka weɛboŋ a waa pelaa ane sɔglɔ ka lɔr meŋ be a modonne poɔ.

Pɔge ane dɔbɔ la are a vūū pareŋ a vūū dire la pɔgɔ seɛ la kuree k'o e kuriŋmaa kyɛ ka o taa zukɔɔloŋ sɔglɔ.

Noba yie ba naŋ lɔɔ ane tɛnɛɛ a mɛ a mine meŋ ane tɛnɛɛ a lee la ka ba ire a kaayaa ka ba mine meŋ a naŋ su kaayɛsɔglɔ.

Dɔbɔ zeŋ la a gyire wogyere ba eŋɛŋ kyɛ ka gaŋgarre meŋ a biŋ ba nimitooreŋ ba su la bonpeɛle.

pɔgeba la a kyɛne ka noba meŋ are yaga. lɛ, a pɔgɔ naŋ be puori tuo la talaa, kaa banaŋ meŋ naŋ be a nimitɔre tuo a talaa a pɔge naŋ be a puoriŋ yɛre la kparoo na e doɔre kyɛ ka ba yɛgeli kpare a koɔrɔ

Pɔgeba bata mine meŋ la a seɛrɛ kaŋa vɔgle la zupili naŋ e zeɛ kyɛ ka kaŋa meŋ eŋ nɔɔte naŋ e peɛle kaŋ haa la o noɔre ka nyemɛ sãã.

Dɔba la su kpare nu wogre a vɔgle zupile kyɛ de daga a eŋnɛ bogoŋ kyɛ ka lɔ peɛl ayi a meŋ are.

Nembata la are bayi nyɔge la kuruu ta aba vɔgela kpogili peɛle. Ba su la kpare naŋ e wogiri kyɛe dɔre. Kaŋ eŋ la nɔɔte sɔgelɔ.

Kūū daka la a biŋ ka nobɔ a su lpare peɛle a kyɛ hɔɔle zupile peɛle ka ba mine hɔɔle zupile sɔglɔ a ba mine meŋ ngmeɛrɛ gaŋgaare.

Puoruu yo iri arɛɛ la a e kpoŋ kyɛ ka noba kyɛnɛ a gyiri wagyɛre ka a wagyɛre zaa a e peɛle peɛle ba mine meŋ su la bonsɔglɔ.

Bidɔɔbilee be la pak a ŋmeɛrɛ bɔl kaŋa zɛg la o gbɛre ka ko ŋmɛ a bɔl kaŋa sue kpare doɔ a bɔl meŋ eɛɛ bɔl doɔ.

Dɔɔ kaŋ meŋ naŋ bɔɔrɔ a kyɛ tigrɛ ko la boma waare a o tibɛ a mine eɛɛ peɛle a eɛɛ sɔglɔ ka mine meŋ zéé.

Dɔgeta yiri la ka baala kaŋa gaale k,o gaŋ kpaa a iri zeŋe kyɛ su kparezeɛ kyɛ ka a dɔgeta su bompeɛle o zaa wa sigi a dɔgeta pɔge la o niŋe kpɛlɛŋ.

Sakubiiri la a zeŋ laŋ taa nyaadoɔ meŋ la ka ba pɔre eŋ genteŋ poɔŋ pɔge naŋ pɛgle bie iri la a nyaadoɔ a kyɛ la k,o nyemɛ sãã.

Kõɔ noɔre la ka noba biŋ ba bogitire a biŋ la a bogitire kyɛ koli bamine meŋ naŋ be a be saɛre ba netire bamine netire e la buluu ka mine e geri.

Dɔɔ ane o biire la a zeŋ ka I bie a de bon do te a eŋ o noɔreŋ kyɛ kaa dɔɔ a eŋ nimikyaane kyɛ ka bofurotu a eŋ talaree poɔ a dɔɔle a tabol zu.

Pɔge la koɔrɔ boma o daaŋ o marɛɛ bie kyɛ su kparoo lnaŋ ligri tampeloŋ ane doɔre a pɔge vɔgle la diko naŋ e sɔglaa.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

Bipɔgɔ ane bidɔbɔ la a are a bidɔbɔ ba su kparoo ba yagre la ba kpare kyɛ seɛ wogyɛ zeere wa ngmɛ.

Pɔgɔ ane dɔbɔ laŋɛɛ taa a zanna kompeeta ba zeŋ la tebol eŋɛ a kyɛ ka a kompeetare dɔgle a tebol zu.

Lɔɔre nyɛ la asedɛŋ ka a lɔɔre ŋmogle noba yaga wa are la a lɔɔre pare ba mine su la kpare peɛle ka a lɔɔre meŋ naŋ nyɛ asedɛŋ k'o e pelaa.

Pɔɔbɔ bata bayi zeŋ la kaŋa meŋ su la kparezeɛ ka kaŋa meŋ a nyire o nyimɛ kaŋa meŋ teɛɛ o nuure.

Lɔɔre la luudi 'noba gyamaa o luudie galori ka a waa full a luudi noba ka ba su kpare difere difere a luudi moto meŋ a paale.

Dɔba la a are ka pɔgɔ meŋ be ba poɔ a pɔgɔ su la kpar pelaa kyɛ vɔgele zupili pelaa a dɔɔ meŋ kaŋa a su kpar zeɛ

Bibilii la a zeŋ dakogro zu kaa kaŋa a de o nu a tie o zu kyɛ kaa kaŋa meŋ a zeŋ saakere gbɛɛ ata zu a kyɛ kaara o nimitɔɔre

Naa la ka ba zagle ka dɔɔ vɔgle zupele ka koglɔ a be a zupele ka Naa a eŋ doɔre piiɛ boma o gbeɛ mh mhh.

zunnyɔgreba la be baa poɔŋ a nyɔgrɔ ba zuma ba su la kparre doɔre ka ba mine meŋ su kparre sɔglɔ kyɛ ka a noba a are kaara.

Bibilii mine la are yaga yaga lɛ, kaa kaŋa a do zeŋ teɛ kyerɛ poɔ, a kyɛ taa o ɔraber kɔɔ e doɔre a bie su la kparoo naŋ e pelaa

Dɔɔ la are a taa gaŋgaa ne o woɔ baagi ka pɔge meŋ tuo o boma meŋ kyɛ seɛrɛ a dɔɔ ŋmeɛrɛ la a gaŋgare kyɛ ka a pɔge seɛrɛ a pɔge eɛ zeɛ ka. a dɔɔ e ɛɔglaa.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

Sobituurbo naŋ e gyamaa are la yiri kaŋa naŋ e kpoŋ poɔ a yiri pɛnti la pelaa kaa noba meŋ are ka dɔɔ kaŋa a are su kparo naŋ e sɔglaa.

Dɔɔ ane o pɔge ane o bibiiri la zeŋ ba seɛrɛ nɛne a dɔɔ su la kparesɔglaa kyɛ ka a bie meŋ su kparezeɛ ane kuri zeɛ

Noba banaare la are bayi zeŋɛɛ la ka bayi meŋ are nazaaŋ pɔge nɔpɔgre a pɔge kaŋa su la kpare sɔglaa ka kaŋa meŋ su kpare pelaa.

Pɔɔbɔ ane dɔbɔ la a are a pɔgebɔ maale la ba zu a pɔgebɔ su la kparezeere kyɛ ka ba mine meŋ su kparesɔglɔ.

Pɔɡe naŋ su kparzeɛ haa la o noɔre ka a nyemɛ sãã ka dɔbɔ mine meŋ pooti nɔɔtesɔɡelɔ a vɔɔl zupile meŋ haa la ba nɔɛ .

Pɔgɔ la zeŋ ne zumɔ. A zumɔ beɛ prɛtɛre poʊŋ. A pɔgɔ vogleɛ duko duko pulaa. O zeŋ kaara la a o noba na waana ka ba da a zumɔ

Nobɔ mine meŋ naŋ be kõɔ poɔŋ ka ba mine daara Sakieɛ ka ba mine meŋ a be lɔre poɔŋ pɔɔ kaŋa naŋ zeŋ bonkaŋa poɔŋ a eɛɛ.

Pɔɔ yaare la ba nue kyɛ su kaayaa kaa e zeere ane sɔglɔ ka dɔbɔ meŋ zeŋ ka gaŋgarre biŋ ba nimitoore.

Noba la maala kpeoɔ zie moɔ meŋ la ka ba de maala a zie dɔɔ kaŋa bebe la a saazu a seɛ bonsɔglaa ka ba mine meŋ seɛ bonzeere.

Teela seɛrebɛ zeŋɛɛ la a kaŋa a are saazu o de la kpikpi a ŋmaara ne a pɛne kyɛ eŋ nimikyaani.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

Noba te naŋ maŋ boɔlɔ ka kɔntrata deme ba naŋ maŋ maala a sobie ba su la kpare naŋ e kparedɔre a kyɛ vɔgle zupile meŋ k,a e zupilipeɛle ka ba maala a sori.

Pompere tuoro bu naŋ maŋ tu pompeŋ tuoro la pompeŋ ka kõɔ yiri bayi su la kpaare soɔlɔ bayi meŋ su kpaare pɛle ka bayi meŋ su kpaare dɔrɔ.

Lantaa deme la a laŋ ka pɔge naŋ mare bie guere pɛŋ pilaa o kɔkɔriŋ kyɛ ba zaa vɔgle pɛmprɛle ba zuriŋ.

Noba la ziŋ dakogro zu kyɛ ka tabol a meŋ biŋ na kpakyagaŋ a dɔɔ ziŋ la a leɛ o puori a dɔgle a taabolɔ.

Pɔɔbɔ ane dɔbɔ gyamaa la be kõɔŋ ba yaga zie zaa yaare la ba kpareɛɛ ka ba mine meŋ a su kparepeɛɛli be a kõɔŋ.

Dɔbɔ ane pɔgɔ la seɛrɛ ba de la daare a kyɔgre ba ba zuri a kyɛ de boma a eŋ kɔkɔɛ poɔŋ kyɛ seɛ gondori naŋ waa fii pol fii.

Dɔba ane pɔgeba la maala maŋsune a dɔɔ kaŋa dɔɔ la teŋɛ kyɛ su kpare pilaa a kaŋa meŋ seɛ la tɔrɔzɛ sɔglaa kyɛ kaara a teŋɛ.

Dɔɔ la are a vɔgle zupile a de pɔgɔ ka pɔgsaraa kaŋa a eŋ bomma o nu poɔŋ kyɛ kaa dɔɔ a taa bɔtɔ.

Noba arɛɛ la gyamaa kyɛ ka torata na maŋ koɔra weɛ ka o are a torata kuori nyemɛ eɛ doɔre kyɛ ka a noba meŋ vɔgle zupili ka ba mine meŋ su kpare sɔglɔ.

Noba na tona kɔnterasen toma be la ba toma zie a ɛnnɛ kõɔ a ɛnnɛ kɔnkere kyɛ ba zaa meŋ vɔɡelɛɛ zupilipeɛle ba zaa meŋ su la kpar naŋ e duɔre.

Noba naŋ puoro be la Mesa poɔ, ba mine su la kpare pɛɛle, ka bata a gbi dumo a kyɛ kyol ba zuree, ba mine meŋ pɛgele la gama.

Dɔɔ ne dɔɔ teŋɛ ka biiri are kɔgoo ka bamine meŋ zeŋ teŋɛ a kaara o naŋ maala boŋ kaŋa. 13427

Nobɔ areɛɛ la yaga ba mine taa la rɔbarre ka ba mine meŋ taa sabɔllɔ ka ba mine su kpareɛɛ seŋgelɛnte peɛɛl ne nɔɔte peɛɛle.

Yiiri kpoŋ kpoŋ arɛɛ la ka ba pili ne kyɛnse pilaa kyɛ ka noba mine kyɛnɛ a tuuro taa ba mine su la kpare zeere ka ba mine su kpare peɛle.

Dɔɔ la zeŋ ka pɔge ane o dɔɔ ane o bie are kɔge o a dɔɔ ti la dɔɔ bɔgɔŋ a dɔɔ su la kparepelaa kyɛ ka a pɔge su kparesɔglaa a bie meŋ su la kparepelaa.

polisiri naŋ su kaayaa kaa e sɔglɔ ane noba mine meŋ naŋ su kaayaa kaa e zeɛre, ba nyɔge taa a viree taa, a polisidɔɔ nyɔge la a dɔɔ a viree kyɛ kaa dɔɔ meŋ taa o fone a ŋmaara.

Teŋɛ naa ane o yiri deme la a laŋ ba de la kandaweere a kyaare ne a namine a namine su la wagyɛre naŋ e peɛlle.

Dɔbɔ la be manne noɔre ba taa la gbori a nyɔgrɔ ne zuma kaŋa sue kparepelaa ka kaŋa meŋ su kpare zeɛ.

Noba la a meɛre zie sitɔɔre bulden ba tɔge la lae a dewiɛ soba vɔgle la nebɛ kpo doɔre kyɛ su kpare ziɛ.

Yie ayi la are ka ba pili kaŋa moɔ a pili kaŋa meŋ kyɛnse kyɛ ka bipɔgelee a tuo baagi.

Bidɔɔbilii nyoge la taa nuure ka ba mine do zeŋ ba zurre kyɛ ka a kaŋa meŋ a do gaa te zeŋ a pare baaraaŋ a kyɛ taa eŋkpaŋkpol.

A yiri noba laŋ la taa ka ba maale a zie ka o veɛlɛ ba mine tuŋ la nuwoore ka e zeere kyɛ ka ba mine meŋ a su kpare ka e doɔre ba are la deŋdeŋ.

Dɔbɔ ane pɔɔbɔ la a zeŋ kyɛ ka ba kare daare biŋ ba nimitoore bon kaŋa su la bomma na e sɔglɔ kyɛ eŋ nimikyaane.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

Nobɔ la are ka ba mine zɔɔ motore ka dɔɔ do zeŋ moto zu kyɛ eŋ nɔɔtipeɛle.

Noba laŋ la taa a be kõɔ poɔŋ a ŋmeɛrɛ bɔl ba mine su la kparre zeere ka ba mine meŋ su kparre sɔgla ba seɛ kuri gbɛŋmaara.

Bidɔbɔ banaare la a be kõɔ poɔŋ. Ka ba bayi a taa bogitipɛl, kyɛ kaa kaŋ meŋ taa oraba.

polisiri ane noba mine de la wieŋ a kyɛne, ba su la kpare doɔre ka dɔɔ naŋ de wieŋ su kpare sɔglaa, a kyɛ vɔgeli zupile naŋ e doɔre.

Pɔgebɔ bata la bayi zeŋ la kyɛ kaa kaŋa a are a su kparedɔre a kaŋa meŋ su la kparepelaa kyɛ kaa kaŋa meŋ maale o zu.

Nyaama kpɛɛ la ka noba pere ka boma meŋ sãã ka dere le ka noba be kõɔ poɔŋ a pɔge wuoree o toraza gbɛɛ kyɛ kyɛnɛ kõɔ poɔ.

lɔɔre la are kyɛ ka noba a are gɔle tebol naŋ biŋ ka seemaa a bebe a dɔɔ vɔgle la zupili pelaa kyɛ ka a kaŋa meŋ su kpare doɔ.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

Nii laŋ la taa gyɛmaa ba puoro la ba mine uuŋee ba nimie ka ba mine meŋ a yuo ba nige ba mine su la kparepeɛɛli ka ba mine su kparesɔglɔ.

Pɔɔsarebil veɛle veɛle la tuo bomma ba zurre poɔŋ kyɛ eŋ nɔɔte peɛɛl kyɛ gyire wagyɛrre ba nyaaŋ kyɛ yɛre yɛre bonpeɛɛle ane bonsɔglɔ.

Lɔre la are kaa pane yuo ka pɔge are a teɛ o nu a kyɛ su kpare ziɛ a kyɛ eŋ nose makyi.

Noba tagra la mire bazaa vɔgle la zupil sɔglɔ kyɛ a eŋ sɔɔsire ba bayi tagre la a mire.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

So biri tuurobo la a kyɛne a taa ba baagyere, ka ba mine su kparre sɔglo ka ba mine su kparre ziiri ane kparre dɔre kyɛ taa taa ba baagyere ka ba mine are a ba nimitɔɔre teɛ pare .

Noba na seɛrɛ a dɔba yɛre la boŋ peɛle mine ba kɔkɔɛŋ ba nyirɛɛ ba nyimɛ ba seɛ la boŋ kpogloŋkpogloŋ.

Pɔgeba bayi are la ba zaa eɛ wogri kaŋa sue bonzeere kaŋa meŋ su bondoɔre ba vɔglɛɛ zupili.

Die la pɔl ka tabol a bin a dieŋ sensugliŋ a die penti la pilaa ka a tabol meŋ penti doɔre.

Dɔɔbɔ ane pɔgɔ zeŋɛɛ la kyɛ ka a dɔɔ kaŋa a are ba nimitoore o eŋ la nimikyaane a kyɛ eŋ a tai o nimitoore.

Pɔge ane dɔbɔ la maala pompi, a dɔbɔ su la kpare nɔ-e-zeere ka a pɔge seɛ gontoŋ naŋ e pelaa, a dɔɔ na su kparoo.

Yiri kpeɛribɛ tɔŋ la lai ba mine su la bonzeere ba mine su la bondoɔre ba mine yɛre la lɛɛre ba mine meŋ tuŋ lɛɛre ba gbɛɛŋ.

Biiri zoro la a ŋmeɛrɛ bɔl kyɛ ka a teŋa a e sɔgelaa lɛ ba mine sue kpar zeere ka ba mine meŋ su kpar doɔre

Noba banaare la a ŋmeɛrɛ zie ka bata a dɔɔ teŋa kyɛ ka boyenaa a are saazu ba zaa vɔgele la zupile na e dɔre

Pɔge naŋ koɔrɔ kookoo ka saku biiri a gaa are kɔge a kookoo waa pelaa kyɛ kaa pɔge vɔgle doko a bie kaŋa su la kparo ne e doɔre.

Neɛ la zeŋ tabol zu a su kparesɔglaa kyɛ ko zukɔɔmɔ meŋ e sɔglaa a kyɛ ko e zeɛ ka bomma a dɔgle a tabol zu o naŋ zeŋ.

Zunyɔgereba mine la be baa poɔ Pɔge kaŋ naŋ su kpaare ka o e sõɔle ka o zeŋe ne kyɛ ka o su kpaare sõɔla ane dekosõɔla.

Pɔgɔ na e teekyɛ ane o biire seɛrɛ la a pɔɔ su la kparedoɔ kaa o tasobɔ meŋ su kparepelaa.

Daaseseɛreba ŋmeɛrɛ la durum ba ŋmeɛrɛ la gaŋgaa ba mine su la kparrepeɛlaa ka ba mine eŋ wɔɔkyere ba mine su la kparre buluu.

Kõɔ naŋ peɛɛli yiri noɔre nobɔ e la yaga a be a kõɔ noɔre ba mine ba seɛ bonzaa ba mine meŋ seɛ la panti yoŋ ba mine gaŋ la a baa noɔre.

Die poɔ la ka tabole ayi a biŋ ka kõɔ bonnyuuraa a dɔgle o zu kyɛ kaa kogo zeŋnee a biŋ kɔge a tabole.

Sogyere ane noba naŋ e gyamaa laŋe la a sogyere lɔ eɛ lɔre naŋ e doɔre kyɛ kaa sogyere meŋ su ba unifoom a eŋ ba nɔɔteɛ a sogyere su la kaayaa naŋ e sɔglɔ.

Weelebaaro ba naŋ maŋ de ɔnnɔ ne tɛnɛɛ la biŋ k'a gbɛɛ e sɔɔlaa k'a bodi a e pelaa, ba de la kõɔ meŋ ba naŋ maŋ wɔtara ne felaaware meŋ a biŋ.

Sgyare la a wulo ba taaba maseme ba naŋ maŋ seŋ ka ba yuusi a ba malfare eɛ doɔre kyɛ ka ba kparre e sɔglɔ.

Dɔɔ kaŋa meŋ la zɔ moto kyɛ de boma dogle a moto zu gyamaa lɛ a boma meŋ ama eŋ buluu a dɔɔ meŋ vɔgle haleme naŋ e buluu.

Dɔbɔ la zɔɔ boŋtaŋ ka mine su kparre zeere a kyɛ vɔgle zupili zeere kyɛ yɛre baagi a boŋtaŋ eɛ gyamaa a tuuro taa.

Yiele ŋmeɛrɛ be la ka a pɔge a de a bone ennɛ o noɔreŋ ka a dɔbɔ a zeŋ a lantaa ka kaŋgare meŋ a biŋ a kɔge ba.

Nieɛ la a zeŋ a nyuuro tee tee be la a kapu poɔ kyɛ ka brɛɛd meŋ a be a talaa poɔ a dɔgle a tabol zu.

Nobɔ la a are ka pɔge a nyoge o nuure a kyɛ pɔge o noɔre ane noɔre bonpɔgraa kyɛ kaa kaŋa a are tēɛ seɛ ka mine meŋ a pɔg noɔre a kyɛ are moto eŋɛ.

dɔbɔ bayi la a are a nyɔgetaa kyɛ ka noba a ŋmaa gɔɔle ba, ba su la kparezeɛ ane dɔɔre ane kparesɔgelaabelee a eŋ ba sonsoleŋ a dɔɔ kaŋa vɔle la o zupile

Kpaana la a ire ziŋ o godo zu kaa nɛɛsi pɔgɔ a mile are kaara a nɛɛsi pɔge vɔgle zupile pilaa kyɛ su boŋ dɔre.

Nobɔ la are a e gyamaa ba mine be la lai ka kaŋa meŋ a zeŋ o gbɛre a kyɛ su kpare pelaa kaŋa meŋ taa la peepa naŋ e pelaa ko boɔrɔ ko eŋ kɔŋteena poɔ.

Bidɔbilii noba banii la ŋmeɛrɛ bɔl a kaŋa ba seɛ kparoo kyɛ o seɛ la kuree k'o e sɔglaa kaŋa meŋ su la kpare pelaa.

Pɔgeba bayi maala la seemaa ba maala la bondiparɛɛ parɛɛ bondirii mine la koose pɔgeba bayi le dukori.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

Die poɔ la ka tabol bin ka kamira a dɔgloo zu ka kɔmpiuta a dɔgloo zu kyɛ ka a die a e pelaa kootu meŋ dɔgle la.

Pɔgesare la a are ba mine su la kparezeere ba mine su kpare legrelegre ka na mine meŋ su kpare bondɔre kyɛ bawogri ba sentaa.

Noba mine meŋ naŋ maŋ zanne kompita yɛlɛ , ba laŋe la taa ka ba zanne ayi ba taaba zie , a kaŋa de la o bone a eŋe o zu poɔ kɔɔ e pelaa lɛ

Moɔ goni are gyamaa lɛ ka lɔre meŋ are moɔ goni poɔŋ ka teŋɛ moɔ a veɛlɛ yelikaŋ kyɛ kaa zaa are laŋtaa.

Tiilare deme zeŋɛɛ la ka a ba tiilare biŋ ba nimitoore ba mine su la bonsɔglɔ kyɛ ka ba mine meŋ su bonzeere a pɔɔ kaŋa yuo loo noɔre.

Dɔbɔ ane pɔgeba zeŋ la a laŋ taa ba mine su la kparre sɔglɔ ba mine eŋ la nimikyaani kyɛ ka tiivi a mare a ba mine tɔɔreŋ ba mine feeseɛ taa.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

Naasaleba la a do lɔre zu ba are la a lɔre poɔŋ ba zege la a ba teŋɛ pɛne.

Noba mine naŋ koŋ taa bore ka ba zenne kɔkɔɛ tɛɛtɛɛ pɔge kaŋa ire are ba sonsoŋle sogo a pɔge su kuri naŋ e soɔŋ a su kpaare naŋ e zeɛ.

Nobɔ laare gyamaa, nembɛrɛ ane bibilii. Ka a kaŋaŋ na are a e kpoŋ a su kparesɔgelaa ane kpeldasɔgelaa kyɛ rɔbare ane talarɛɛ a biŋ biŋ.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

Mͻnii naŋ waa yaga, a ŋmeԑle eelԑ. A de gbeŋinii. Kyԑ a gbeŋini nyͻge la a mͻnaao kaŋa gaŋ ne teŋԑ.

Dɔɔkpoŋ ane pɔge ane dɔbɔ la are a dɔɔ taa la sinapɔ toɔ kyɛ ka a pɔge a de kyɛ a noɔre yele yelaa bone tɔgle o noɔre a dɔɔ su la kpare pelaa.

Dɔɔ ɔnnɔ la kõɔ pompi pare pɔge kaŋa tɔgle la rɔba a e buluu kyɛ ka a kaŋa su kparoo naŋ e pelaa k'o ŋmeɛlɛ a pompi.

Noba zɔɔ la bontanne a e gyamaa ba tuuree taa ba vɔgle zupili ba mine su la kpare doɔre ba mine su la kpare sɔglɔ.

Ba maale la kuree die ka o e wogi wogi lɛ o do eŋɛɛ bompelaa kaŋa a sazu kyɛ ka o zaa a e doɔre.

Bondere lanlantaa la a be laa poɔ. Gyɛlee mui ane gyɛnlee la lantaa.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

Dɔɔtare ane nɛɛsere la a are saazu, ba zaa zu la boma naŋ pɔɔ ba gbɛɛ kyɛ pɔɔ ba nuuri, ba pɔɔ la ba nɔɛ ane noɔre boma kyɛ a noba nuuri.

Tabol biŋee la ka nobɔ gyamaa a are ka pɔɔ kaŋa de o nu a dɔgle rɔba naŋ dɔgle tabol zu kyɛ ka ganteŋ meŋ biŋ.

Kuori yɛlɛ. a kũũ daka biŋee la kyɛ ka a noba mine zeŋ zeŋ. Ka ba mine meŋ are are. A noba mine su la kpare sɔgelɔ.

Dɔbɔ bayi la a are kaŋa eŋ la nimikyaane ka kaŋa meŋ ba eŋ nimikyaane bɔtɔ biŋ la a ba nimitoore.

Yie yi gyamaa arɛɛ la kaa mine a pilli bon pelaa kyɛ kaa mine meŋ pilli bonzeere kyɛ ka lɔɛ a zoro a sori zu.

Nembatoɔnaa la a gaŋ a kyɛ sɔrɔ libie o de la talaa biŋ ka neɛ zaa naŋ taa libiri a maŋ wa eŋ kyɛ o gaŋ la eŋkpankpol a waa pelaa lɛ.

Boŋtan la kyɔg taa a tuo boŋpeɛli ane boŋzèèri a boŋtan mine eɛ bɛrɛ kaa mine e bilii .

Dɔbɔ la are kyɛ ka ba mine a zeŋ ba vɔgle la zupili ka a mine e zeere ka a mine e sɔglɔ ba mine su la kparepeɛle ka ba mine meŋ su kparezeere.

Dɔɔ la are kaa nobɔ a ngmaa gɔlloo ko su kparoo tampeɛloŋ kyɛ ka nobɔ a hɔɔle kpol a eŋ ba zurreŋ kyɛ a kaara a dɔɔ.

Dɔba bayi la a be kɔmpeta die poɔŋ ba zaa meŋ su la kparepeɛle ba kaŋa su la kparoo k,o e nuwogi kyɛ ka kaŋa meŋ teɛ o nu kyaare kɔmpeta.

Yiri la are ka ba pɛnti o pelaa ka o veɛlɛ kyɛ ka dɔɔ meŋ zɔɔ saakere gbɛɛ ata a loodi o boma ka do te pare o meŋ na kyɛ ka o su kparezeɛ.

Noba mine meŋ na maŋ kyɛne kyɛ go ba meŋe a yi nenfaare nuure dɔɔ kaŋa la kyɛne a taa o baare kaa mine e sɔglɔ, kaa mine e peɛle, kaa mine e ziiri kyɛ koo meŋ na su kparo naŋ e ziɛ.

Dɔɔ ane o pɔge zeŋ kɔge la taa a dɔɔ de la o kopo a to ne a pɔge meŋ dene ka a pɔge la nyere o nyemɛ kyɛ ka a dɔɔ su kpare zeɛ.

Polisiri ane dɔbɔ mine arɛɛ la a dɔɔ su la kparoo ka o tɛmpɛloŋ ka a polisiri meŋ su kparoo ka a e sɔglɔ .

Nembatuoni ane nebanatuona la laŋɛɛ taa a kyɛnɛ a nembatuoni mine zeŋ la ba sakiyɛ zu a kyɛ zege ba nuuri ne a ba Gaana diko.

Nobɔ gyamaa aree la ka ba mine hɔɔle zupil peɛɛle kyɛ ka ba mine meŋ a su kparesɔglɔ ne kparezeere kyɛ kaa kaŋa a vuune ka kaŋa meŋ a zege o nu koo do saa.

Pɔgɔ la a tuo talaare a koɔrɔ boma kyɛ a pɔge kaŋa mare la o bie a kyɛ tuo bon gyamaa.

Baala la gaŋ dɔɔtayiri kaa neseere zaa ture boma poɔ ba meŋa kaa boma ba naŋ ture poɔ ba meŋa a mine e peɛle kaa mine e buluu ka mine meŋ e doɔre.

Dɔɔ ane o bie la a dɔɔ wulo la a bie lɛ o na na e maale a ɡuɔ a dɔɔ meŋ la maaleŋ wulo la a bie lɛ o na ma e maale vūū ka o uri kyɛ a dɔɔ eŋ la nimikyaane .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

Setɔɔ poɔ boma tintomaastosi be la a setɔɔ poɔ a e zeɛ ka ɔraba meŋ biŋ a e buluu ka samina meŋ biŋ a e tampɛloŋ.

Dɔɔba ane pɔgeba naŋ e mane noɔre a gaare teŋa kaŋa a dɔɔ wa zel la a bie naŋ su kparo naŋ e koo a e ziɛ kyɛ kaa dɔɔ a vɔgle o meŋ zupele.

Noba la a yi zie kaŋa a la gerɛ zie kaŋa a plane are la ka ba sigi ka pɔge zage o nu a kyɛ su kpare sɔglaa a kyɛ eŋ nɔɔte pɛɛle meŋ

Bibilii ane pɔgɔ gyɛmaa la zeŋ kyɛ ka seɛmaa a dɔgle tabol zu a ba nimitoore pɔɔ kaŋa na e bɛroŋ su la kparepilaa.

Nembatuone yɛlɛ dɔba zeŋee la a de lan ba mare marɛɛ ba nimie ba mine piree dukure

Dɔba ane pɔgeba la gaa ka ba da ba boma makɛte poɔ a daa meŋ noba eɛ gyamaa kyɛ kaayapeɛle ane kaayasɔglɔ be la a daa poɔ a dɔɔ do zeŋ a kaŋa zu.

Zie dɛgɛɛ la ka ba laŋ taa a peerɛ a zie ba mine sue kpare peɛle ka ba mine meŋ su kpare sɔglɔba ba mine nɔɔte sɔglɔ.

Pɔgebo la ane dɔɔbo la a be zie ka biiri yɛ zeŋ kyɛ ka pɔge zu kparo naŋ e pelaa a su kparo naŋ e doɔre a poɔ a eŋ nimikyaane kaa dɔɔ a vɔgle zupele ziɛ a kyɛ su kpare sɔglaa.

Dɔɔba bata mine naŋ are a kaara pipa kaŋa ba naŋ taa eŋ ba nu poɔ ba vɔgle la zupele ba zaa kaŋa su la kparo naŋ e doɔre kyɛ ko vɔgle zupele naŋ e doɔre.

Dɔɔ la zɔŋ boŋ k,o tagra o kyɛ ka lɔre meŋ a tuoro ba a dɔɔ pɛgle la daa a feɛrɛ ne a boŋ k,o kyɛnɛ.

Dɔba banaare gerɛ dɔba bayoɔbo be la gbori poɔŋ a nyɔgero zuma, ba nyɔge la a zuma kaa waa pɛɛle lɛ kyɛ kaa dɔɔ meŋ vɔgeli o zupili kyɛ su kpare zeɛ

Pɔgeba ane dɔbɔ la are lantaa, bamine eŋɛ la nimikyaane ka bamine su kparenuwoore kyɛ ka bamine meŋ su kparepelaa

Dɔɔ ane biiri bata, a biiri maale la ba zure a dɔɔ su la kpare sɔgelaa kyɛ ka kaapo dɔgle tabol zu a biiri meŋ sue kpare dɔɔre.

dɔɔ ane o biiri ane o pɔge la a zeŋ kyɛ ka kage ane bondirii a dɔgle ba teebol zu a dɔɔ taaɛ teɛŋkɔɔroŋpelaa kyɛ eŋ nimikyaane

Dɔɔ ane o pɔge la erɛ weede a pɔge su la kpare pelaa kaa dɔɔ su kpare sɔglaa ane torazaa sɔglaa a eŋ noɔte sɔglaa kaa pɔge laare a dɔɔ.

Pɔɔsarre banaare la a are kaŋa su la kparepilaa ka kaŋa meŋ maaloo zu ko e wogre wogre ka ba zaa taa gama ba nu poɔ.

Nobɔ la kyɔŋ lai ba mine taa rɔbarre kaŋa meŋ a vuune a ɔŋnɔ kõɔ ka ba mine meŋ su kpare peɛle ane kpare sɔglɔ.

Pɔgesera la are a su kaaya tɛɛtɛɛ a mine e la buluu kaa mine e doɔre kaa mine meŋ e ziiri kyɛ ka ba maale ba zure.

Die poɔ la ka tabol a biŋ a die sensugliŋ kyɛ ka dakoge zinee meŋ biŋ a kɔge tabol.

Wagyɛ parɛɛ parɛɛ la ka ba pake bonpeɛɛle, bondɔre, bonsɔglɔ kyɛ ka a pɔgɔ a gaŋ nyire o nyimɛ kaa a nyimɛ sãã.

Pɔge ka meŋ naŋ zeŋ a koɔrɔ o lɛɛre boma o Pɔge la o noɔre a ne noɔ turaa naŋ e sɔglaa a pɔge o nyaa ane peŋ naŋ e pelaa a kyɛ yagle baagi naŋ e pelaa.

Dieɛ la ka dɔɔbo ane pɔge a zeŋ kyɛ ka filaaware meŋ a are kɔŋ ba kyɛ kaa die penti doɔre.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

lɔsɔglɔ la a kyɔŋ kyɛ ka noba meŋ a are yaga lɛ a noba su la kpare peɛle ane kpare sɔglɔ a lɔɔre meŋ eɛ lɔsɔglɔ.

Bibilii la a zeŋ die poɔ ka dɔɔ a tēɛ o nu a kyaare a bibile kaŋa kaa bibile meŋ a zege o nu koo so saa.

Wore toma demɛ la zeŋ laŋtaa. Ba mene waa ziire, ka ba mene meŋ waa piɛle. Ba su la kpar teɛteɛ. Ba taa bon sɔgla

Nasaaleba la a are ba mine hɔɔle la zupile kyɛ ka ba mine meŋ a taa sabulɔ kyɛ ka a kaŋa muulo bogi poɔŋ.

Pɔgebɔ ane dɔbɔ laŋ la taa a zeŋ kyaare taa tebol zuŋ kaŋa zaa maŋ yuuseree o laatopo ba mine yuuseree laatopo sɔglɔ ka ba mine yuuseree bompeɛle.

Dɔbɔ bata la a pentirɛ daŋkyini ka a penti mine a e zeɛ kaa mine a e sɔglaa kyɛ kaa mine meŋ a e dɔre.

Kòɔ poɔ la ka pɔɔbɔ ane dɔbɔ a koɔrɔ bomma pɔgɔ koɔrɔ la sɛmaanee ka kaŋa meŋ mare bie kyɛ pɛgle o baagyi.

Nobɔ zeŋ la ka tabole bio ba nimitooore ba su lavkpare peɛle a kyɛbmaale ba zure ba deɛɛ ba nimie muulo ne bonkaŋa poɔ.

Pɔɡeba ane dɔbɔ zaa ɔnɔ la kõɔ ba yaɡa zie zaa su la kparziiri ka ba mine vɔɔli zupile kyɛ ka ba mine meŋ su kparsɔɡelɔ .

Sobi tuubo la a laŋ taa ba bèè lain bai lai ba eŋ la nu woore ba mine su la kpare sɔglɔ ka ba mine su kpare peɛle.

Dɔba bata mine arɛɛ la a are kɔge taa ka ba zaa bata a vɔgle zupilipeɛle kyɛ su kparezeere kyɛ k,a kaŋa a su kparoo naŋ e doɔre kyɛ ka ba mine meŋ sigi daara weel baaro.

Dɔɔ ane pɔge la a gbi dumo a dɔɔ su la kparepelaa ka a pɔge meŋ su bonpelaa kyɛ a pɔge de la saalu a eŋ o zu poɔŋ a pastor meŋ su la bonsɔglɔ a puoro eŋnɛ ba.

Vūūnee tontoneba su la kparɛɛ naŋ yitaa, ba vɔgele la kpori meŋ naŋ yitaa, ba kpare meŋ eɛ kpare naŋ e kpare dɔre kyɛ ka a vūūnee boma a e sɔgelaa.

Lɔpeɛle mine arɛɛ la a noba na mine su kpare peɛle ka bamine su kpare doɔre ka bamine su kpare sɔglɔ a are kyɛ ka bamine be gɔɔta poɔ a erɛ tanɛɛ.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

Boŋkolo ata a are peɛle la taa ka noba a kyɛnɛ kyɛnɛ pɔgenyaane kyɛnɛ la ka pɔgesare kyɛnɛ ba mine sue kpare zeere ka ba mine su kpare sɔglɔ.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

Nobɔ gyamaa areɛɛ la a kaara ba tasobɔ naŋ maala lɔre kyɛ a hɔɔle kpogpilaa a dɔɔ kaŋa lire la nuure bare o puore kyɛ eŋ noɔre bomma.

Noba ŋmeɛrɛ la bɔl a bɔl be la kõɔ poɔ ba su la kaaya sɔglɔ kyɛ a bɔl meŋ eɛ pelaa.

Dɔɔ ane pɔɔ zeŋ la teŋɛ kyɛ kaa kaŋa meŋ zeŋ ba gɔɔ sɛŋ ka ba mine meŋ be ba puori sɛŋ a dɔɔ ne a o pɔgɔ hɔɔle la zupilpeɛle.

Dɔba ane pɔgeba la are lantaa dɔɔ nyɔge la a bie ka o be o nimitɔɔreŋ ba mine eŋ la nosemage a pɔge nyɔge la a dɔɔ taa

Daa deme naŋ koɔrɔ dangele, saaluŋ, komiɔɔre ane aŋkaare a dɔɔ zeŋee la a ŋmaa a aŋkaa kyɛ lapaale zie zaa.

Pati deme zage la ba nuure yaga ba mine taa la bonpeɛle ka ba mine taa daare ka ba mine su kpare peɛle ka ba mine su kpare ziiri ka ba mine meŋ a laara ka ba nyɛmɛ a saa.

Pɔge la a zeŋ seɛrɛ teela kyɛ biŋ o wagyɛre ka a e defɛrɛ kala a wagyɛre kala mine la pelaa bonzeɛ bonligriligri.

Nasaalba dɔba ane a ba pɔgeba laŋ la taa ba mine dɔɔ la teŋɛ kyɛ ka ba mine meŋ are dendeŋ a dɔɔ kaŋ su la kparoo naŋ e zeɛ k,o de o nu pare o tɔsoba zuŋ.

Balba la a be dɔgeta yiri poɔŋ a dɔgeta su la kparepelaa a kyɛ eŋ taae naŋ e sɔglaa a dɔgeta su la kparoo naŋ e pelaa.

Dɔɔnyaaŋaa kaŋa la paaki o lɔr, a kyɛ are patrol sitation ka ba eŋe o patrol a dɔɔnyaaŋaa seɛ la nika a su kparoo naŋ e tampɛloŋ kyɛ eŋɛ nɔɔteɛ naŋ e pelaa

Fotorre la ba drɔɔ a mare daŋkyini eŋɛ a pɔgɔ maale la ba zu a kyɛ su kpare nuwogre kyaa dɔbɔ meŋ seɛ la bonpeɛle.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

Die maaloo yɛlɛ kõɔ tɛgle la kyɛ ka zoro tɔllɔ a kõɔŋ bamine maala la seema pɔge vɔgle la zutaraa kyɛ ka dɔɔ pɔge o zu.

Dɔbɔ ane pɔgɔ peerɛ la a zie a peerɛ a sagre a laŋ na taa a dɔbɔ mine eŋ la nutoore ka a mine e zeere ka pɔge mine eŋ a nutoore ka a mine e fulo ba are la kõɔ noɔre.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

Nobɔ lang la taa a kyɛ naa ba mine vɔgle la zupile ka ba mine meŋ seɛ trɔza sɔglɔ bɔɔle do be la ba saazu.

Bibilii are nyɔge la teraata pare ba naŋ iri bare a verɛ kyɛ ka ba mine meŋ a kaara ka kaŋ nyere o nyemɛ k,a nyeme a sãã kyɛ k,o eŋ paboore naŋ e sɔglaa.

Yiri deme naŋ la taa a zeŋ ba mine su la kparo naŋ e peɛle kaŋa meŋ suɛ kparo naŋ e doɔre kaŋa meŋ seɛ kuri naŋ e sɔglɔ ka meŋ vɔgle zupele naŋ e pelaa.

Pɔgɔ ane ba biire dire la sèèmaa a bie kaŋa su la bon pelaa a kyɛ maale o zu a pɔge kaŋa meŋ su la bonsɔglaa kyɛ vɔgle duuku.

Dɔɔ ane o tɔ la a kaara taa kaŋa su la boŋ zeere ka kaŋa meŋ su kpare sɔglaa ane tɔrɔzɛ a kyɛ eŋ nu woore.

Lɔre la maala sori ka noba meŋ bebe a tuuro a maala a wuro a kubo a enne ba mine meŋ su la kpare naŋ e e doɔre.

Pɔge la a koɔrɔ zeɛre boma kommie ka nobɔ bayi meŋ be o puor a su kparepeɛle kyɛ a zie pilli ane moɔ.

Die poɔ la ka tabol biŋ a die sensɔleŋ , tabol ayi la biŋ, mine meŋ la ka boma dɔgeli a tabolɔ zuŋ, kyɛ kaa die meŋ a penti pelaa.

Naasaalaa naŋ zeŋ a maala bɛŋɛ tēē bone kyɛ de a bɛŋɛ tēē bone a dɔɡele a tasoba zu kyɛ a naasaalaa ne o tɔ su la bone sɔɡele.

Nobɔ naŋ maala vūū la a maala ba vūūne ba mine su la bonsɔglɔ ka ba mine meŋ su bonpeɛɛle kyɛ vɔɔle hɛlɛmɛn.

Kuore deme la laŋ taa ba mine su la bonzeere ka ba mine su bonsɔglɔ kyɛ ka ba eŋ nɔɔte sɔglɔ ka ba mine eŋ noosemak.

Niŋpeɛl la a ziŋ laŋ taa ba yaga zie zaa ba vɔgle zupile kyɛ a kaŋa su kpalɛɛ la kyɛ ba zaa meŋ su la kpare wogre.

Eŋ koɔbo yɛlɛ a koɔreba lantaa a zeŋ kaa a koɔreba neŋkpoŋ kaŋa a manna koɔrɔ yɛlɛ koɔrɔ ba

Neŋsaliba la a are yaga lɛ baa poɔ ka kõɔ ane mɛmɛrɛɛ a bebe ka ba su kparepeɛle ka ba mine meŋ su kparezeere.

Gaana yie daŋdɔɔ ane a Kumasi naa la puoro taa Gaana yie daŋdɔɔ yɛre la kpare pilaa kyɛ ka a Kumasi naa a Byers wagyɛ.

Nasaalaa ne niŋsaasɔglaa la are kɔŋ taa nasaalaa de la o nu eŋ o kɔriŋ kaa niŋsaasɔglaa a su kpare sɔglaa kyɛ ka ba gyamaa zie zaa ziŋ.

Die poɔ la ka tabol a bin a die sensugliŋ kyɛ ka dakogezinee a bine a gɔlle a tabol a tabol gbɛɛ e la kuree o zaa.

Madam la a wullo o sakubiiri ba sigi zeŋ la a teŋɛ soga kyɛ bare a table madam are kaara la a biiri a biiri meŋ a kaara o nimipoɔŋ a biiri su la.

Dɔbɔ bayi la a daara lɔre ba zaa bayi vɔgle la kpogle kyɛ su kparedɔre ba zaa bayi meŋ eŋ la walaŋtenbuute.

Dɔɔ ane o biire la a zeŋ ka ba mine are kyɛ ka ba dire wɔɔtamɛlon ba mine su la kparepeɛɛli mine kparedɔre kyɛ a dɔɔ vɔgle la zupilsɔglaa.

Taaboɔ la a e bɔgse bɔgse ka ba de kommie a eŋ eŋ a de bɔɔdeɛ meŋ a eŋ eŋ poɔ kyɛ pãã.

Nobɔ bayi la a tuuro taa ba zaa eŋ la nuwoore ba nuure poɔŋ kyɛ hɔɔle hɛlɛmɛn dɔɔ kaŋa are kɔge ba a su kparenuwogre.

Pɔge koɔrɔ la zeɛre boma ka dɔɔ kaŋa gaa k'o te da a dɔɔ su la kpare pelaa kyɛ ka a dɔɔ meŋ a nyɔge a boŋ ka a pɔge ŋmaara.

Bibilii taa la kɔvare a duoro a kaŋ seɛ la pieto naŋ e zeɛ ka kaŋ meŋ a zɛge o nu a ko o tɔ.

Pɔgɔ naŋ zeŋ a pile zupile pelaa kyɛ su kaayɛ peɛle kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ a taa baagirre kyɛ ngmaaroo fotorre.

Nobɔ bata be la weɛŋ ba mire la ba bonbullo kõɔ ba su la kyaayaa a pɔg ba eŋɛ zaa kyɛ eŋ nɔɔteɛ ba zaa.

Yɛre dɔbɔ ane pɔgebɔ la a puoroba ziŋ la a ba puorpuoryiri dieŋ a kyɛ vɔgle zupil peɛle.

Noba eɛɛ ɡyamaa lɛ a zeŋ yaɡa lɛ ka dɔɔkpomo mine a su kaayɛpeɛle a dɔɔ kaŋa vɔɔli la zupili na e doɔre kyɛ ka o are a yaare o ɡbɛɛ.

lɔr la loade noba a pa, kyɛ a lɔr meŋ e la doɔre ka boɔ meŋ a are kɔge a lɔr kyɛ a boɔ meŋ eɛɛ boɔ na e bopelaa, kyɛ kaa dɔɔ meŋ seɛ trouza sɔglaa

Noba la are ka a pɔge kaŋa a la haa nyemɛ a kyɛ zore boŋkaŋa o nu poɔ a pɔge vɔgle la zupili pɔge o zu.

Lɔɛ paakeɛ a sãã dɔre dɔre ka a mine e buluu kyɛ ka a noba su kparepeɛle a are kɔge a lɔɛ ka ba mine vɔgle zupili zeere.

Alɔɔpale la le ka noba yi gyamaa lɛ ba mine su la bonpɛɛle ka ba mine meŋ a tɔɔre nuboma ba nuuri poɔ ka sogyɛ dɔɔ a toŋ o nu o kɔɔreŋ

Dɔɔ ane o pɔge la erɛ wedding, a pɔge su la kparoo naŋ e pelaa kyɛ kaa kparoo a sigi vuuro teŋɛ , noba meŋ be la a wedding zie ba mine meŋ sue kpare sɔglɔ

Die poɔ la ka dɔɔ zeŋ logo zu kyɛ ka pɔgɔ naŋ seɛ toraaza a tuŋ nuwoo kaa e zeere a su kparoo na e pelaa ko o miilɛ a die

Dɔbɔ ane pɔgebɔ mine la zeŋ nembayoɔ, a pɔge eŋ la nimikyaane kyɛ su kparoo naŋ e doɔre a kyɛ haa o noɔre a yele yɛlɛ, o eŋ la

Biire bata la a zeŋ dakogo a bie kaŋa eŋɛɛ nɔtidoɔ ka kaŋa meŋ zeŋ otɔsobɔ dɔgle o gbɛɛ zu a kyɛ maale o zu.

Dɔɔ zɔɔ la wiri a tēɛ o tampii ka pɔɔbɔ bayi a ve a wiri nimitoore kyɛ ka dɔbɔ meŋ a ve a wiri puore a su kparepeɛɛli.

Pɔgebɔ laŋɛɛ taa ba seɛrɛɛ seɛre ba su la kaaya zèère pɔge kaŋa maal loo zu ba seɛrɛ la ne gbɛgbala.

Pɔgeba la are a kyɔŋ lae ba mine su la boma ka a e wogri ka ba mine su boma ka e ŋmaara ba mine su la bompeɛle ka ba mine nyemɛ a saa.

Dɔbɔ ane pɔɔbɔ la are ne gbɛ gbala ba ba eŋ nɔɔteɛ kyɛ ka a bibile kaŋa a su kparepilaa kyɛ kaa pɔgɔ nyoge a bie puore kyɛ kaa dɔɔ meŋ hɔɔle zupile.

Dɔɔ mine ane pɔgebo mine meŋ naŋ noɔ taa zeŋe la kaa dɔɔbo a kyɛne a pouri a noba naŋ zeŋ dɔɔ kaŋa a dɔɔ kaŋa su la kpare pelaa ane trazaa pelaa kyɛ eŋ nɔɔte sɔglɔ.

Boŋ kaŋe naŋ male felaware a sori noɔre o de fofo naŋ e peɛle a poɔ felawa kyɛ ka lɔɛ meŋ naŋ zoro toloŋ felaware seŋe ka dɔɔ vɔlee zu peli.

Pɔɔbɔ la kyɛnɛ a mare biire a kyɛ tuo bɔtɔrre kyɛ taa kandawie kyy su kpare zeere .

Nobɔ banaare la a zeŋ kaŋa su la bonsɔglaa ka kaŋ meŋ su bonpelaa kyɛ ka kommie be rɔba poɔ a ba seŋsugliŋ.

Duoro tereba la laŋ taa ba mine zeŋɛɛ la kyɛ ka ba mine are ka ba mine sɛgrɛ kyɛ ka ba mine meŋ a ŋmaara ne a kamera.

Lɔɛ biŋee gyamaa lɛ a teŋɛ poɔŋ nii bɛrɛ areɛɛ la kyɛ ka lɔɛ e peɛɛl peɛɛl yaga nobɔ be la a teŋɛ poɔŋ.

Dɔbɔ ane pɔgɔ la kyɛnɛ kõɔ poɔŋ ba pɛgle la boŋganne maatirisiri ka maatirisi e doɔ ka pɔge kaŋa meŋ su kpare k'o e pelaa.

Kogroo ba naŋ maŋ beŋ die ka noba zeŋ kaa e zumazuma a e la sɔlo kyɛ ba mare la pekyɛre a die a goloŋ a die zaa kyɛ a pekyɛ meŋ vɛŋ la.

Tontonnema la a are ba mine vɔgle la zupil peɛɛle ka ba mine meŋ su kpare dɔre kyɛ ka tabol bin ba nimitoore.

Nansaaleba aneŋ nensͻgelebͻ la, a are ka ba mine zeŋ ka kũũ daga a biŋ ba nimitͻͻre.

Neseere naŋ be dɔɔta yiri o su la kpare naŋ e doɔre kyɛ taa zukɔma naŋ e sɔglɔ a taa pɛmɛ ba nu poɔ naŋ e sɔglɔ kyɛ iri a patients fooda naŋ e buluu.

Laare boŋ kaŋa la ka ba iri ko na seɛrɛ ka ba laara a bon taa gbeɛ naŋ e ziiri kyɛ kaa zu a e sɔglaa dɔɔ kaŋa are kɔŋ la a boŋ a dɔɔ na ba eŋ nɔɔteɛ.

Noba ziŋziŋɛ la a diire kɔmpiita ba mine deɛ nimikyaan eŋ ba nogeŋ ba mine meŋ ba eŋ boŋ zaa.

Nobɔ areɛɛ yaga ba mine eŋɛɛ kparesɔglɔ ka ba mine meŋ su bonpeɛɛle ba zaa vɔgle la zupile kyɛ kaa tire e wogre lɛ.

Pɔgeba ane biiri ane dɔba are la baa noɔre dukori lele la a baa noɔre ka gboe meŋ be a baa noɔre a dɔɔ vɔgle la zupili.

Dɔtare banaare are koŋ la baala kaŋa o gondo zuŋ a de boma poɔ ba nyɔboŋo ba su la kaayaare pɛle zaa.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

Pɔgɔ ane dɔbɔ la are tie pare a de naasaalaa a naasaalaa eŋ nimikyaane kyɛ ka ba mine au kparedɔre mine su kparezeere.

Dasɔreba a are are ane ba baagere bamine su la kparepeɛle bamine meŋ su kpare sɔglɔ kyɛ teree meŋ are ba puori sɛŋ bamine naŋ kyɛ waana.

Noba banaare mine zeŋe la ka pɔge be ba poɔŋ a pɔge taa la fooni ka a fooni a e seɛ kyɛ ka a kaŋa nyuuro daa.

Bondirii la be tala pilaa poɔ ka ba saao bebe ka nɛmɛ be a talaa poɔ kazeɛre a bebe a talaa eɛɛ pilaa.

Yie la nyɔge vŭŭ a dire. Vŭŭ di la lɔtɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ naŋ are. Nobɔ kyene la sokpoŋ zu, ba mine su la kparepeɛl ka ba mine su kparezeere.

Pɔgɔ la mare biire bayi saakire zu a kyɛ tuo pɛlee a kyɛ nyire o nyimɛ a bie mare la bazaa zu.

Naasaalba a are are ka ba mine vɔgle zupile ka ba mine meŋ a su kparre dɔre kyɛvka ba mine meŋ a ba vɔgle zupile.

Lɔpelaa la are kaa nobɔ su poroserre kaayaa a are kɔge a lɔre kyɛ la ba mine meŋ a vɔgle zupile sɔglɔ.

Bibilii ane ba ma mine zeŋ la gyamaa sori noɔre kyɛ kaa lɔɛ na e zeere ane sɔglɔ a zoro tɔlɔ kyɛ ka dɔɔ meŋ zɔɔ moto.

Dɔɔba yiri la ka pɔge naŋ de bie a boɔrɔ ko'o de a bie tigre naŋ sige lɛ neese pɔge su la kpare naŋ e pelaa kyɛ maalo zu ko'o e sɔglaa.

Pɔɔsarre ngmeɛrɛ la bɔlɔ a bɔl eɛɛ pelaa ane sɔglɔ kyɛ ba mine meŋ su la bonpeɛle ka ba mine meŋ su bondɔre ane bonzeere.

Dɔbɔ yaga la a be gbori poɔŋ ba bee manne kõɔ poɔŋ ba sue kpare doɔre ka ba mine meŋ su kparre zeɛ, kyɛ ka ba mɔnɔ a gbori.

Noba banuu la a zeŋ, k'a kaŋa a su kparpelaa kyɛ ka ba toore nuwoor ba nu poɔ a kyɛ a ennyɔɔr a folaware gbeɛle a taa ka folaware a e dɔrre.

Teŋa nelo nelo noba be lae a su kparre naŋ e sɔglɔ ane mine meŋ naŋ e doɔre ba mine vɔgle zupele kyɛ ka ba mine meŋ taa pepare.

Yie arɛɛ yaga lɛ kyɛ ka kõɔ meŋ are peɛle a yie a yie ba pɛnte la a yie pɛnte peɛle ka a mine meŋ pɛnte pɛnte zeere.

Lɔ kpoŋ kpoŋ la a are sore poɔ ka nobo are kɔg a lɔre ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine su kparezeere a kɔgaa a lɔre.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

Dɔɔ bɛrɛla meɛrɛ die a kaŋa nyɔge la a kuree a zɛle ka bayi meŋ a vɔgle hɛlmɛl ka kaŋa meŋ a tuuruu.

pɔge sarre la a seɛre, a kyɛ eŋe boma ba kɔkɔreŋ a kyɛ eŋe boma meŋ ba gbɛɛ poɔ, ba mine vɔgeli zupile kyɛ ba mine meŋ ba vɔgeli bonzaa.

pɔge nyuuro la koɔ ane ŋmane, o maalɛ o zu kɔɔ veɛlɛ kyɛ su kparoo naŋ e tampɛloŋ ka kaŋa meŋ su kaŋ naŋ e zeɛ zeɛ lɛ

Nɔɔte parɛɛ parɛɛ la bin ka mine e doɔre ka mine meŋ e pilaa kaa mine meŋ e tampɛloŋ kyɛ a nɔɔteɛ eɛɛ gyamaa.

Dɔɔba la a are ka kaŋa zeŋ, kyɛ ba zaa vɔgle a kpoŋlo a kyɛ su kpare wogri ,dɔre ane kpare tanpeloŋ

Noba kyɛnɛ la a teŋa poɔŋ sogyare meŋ arɛɛ la a taa ba malfare a polise meŋ arɛɛ a su kpar pelaa

Koɔreba boma la ka ba de kpe ne daa. Ka dadareba wae la a wa daara. A dafareba mene sue bon sɔglɔ ka ba mene meŋ su bon piɛle

Noba yaga arɛɛ la kyɛ ka neŋbayi a are laŋ taa ka ba zaa a eŋ nimikyaani kyɛ ka ba zaa ka kaŋa soba a yuo o noɔre a noba zɛgɛɛ ba nuuri.

Gbɛre ane biiri mine la ziŋ tabol eŋa a gbɛre maale la o zu o kaare la a noba naŋ ziŋ o nimitɔɔr.

Neŋpeɛɛle ane neŋsɔglɔ la a are laŋtaa ba su la bonsɔglɔ a dɔɔ kaŋa are leɛ la o puori a tɔgle a nobɔ.

Pɔge la tagra o baa a baa haa la o noɔre ka a zele saa ka a pɔge a eŋ nimikyaani ka a e sɔglaa a pɔge su la kparoo naŋ e zeɛ.

Sotuuriba bee lɔɔreŋ ka doraba a iri kontɛɛna a lɔɔre pareŋ kyɛ ka koɔreba meŋ a kyɛnɛ a a tuo talaare doraba su la kpare kyɛ seɛ kuri gbɛŋmaa.

Dɔɔtarre bata la a be ba dɔɔta yiri dieŋ ba su ka bonpeɛɛle a kyɛ eŋ nuure bomma ba nu poɔŋ bazaa eŋ la nimikyaane.

Pɔgelee naŋ zeŋ yaare gbɛ wɛlebare o zege la hama ane o doloŋ suu la kpaare pɛle dɔɔ zeŋ la pare

Nobɔ la be dieŋ ka tabolɔ bin a die sensugliŋ a dɔɔ kaŋa zege la a o nu ka kaŋa meŋ a lire o nuure o puoreŋ.

Pɔge ane o yaŋmine naŋ diire ba seɛmaa a pɔge vɔgle la doko o zuŋ a pɔge ŋmaara la senkãã o naŋ doko ziɛre a biiri zeŋ gɔgle la ba gbeɛ.

Nasapoge la ne bibilii. A bibilii kpɛere la o zie. Bibilii mene sue bon ziire ka ba mene su bon sɔglɔ

Tabol biŋ la ka kogre a biŋ a gɔlloo ka flaawa a dɔgle a tabol zu kyɛ ka a zie a e pilaa.